palli n-doya ka polinga bee sooja n -doli li ka gbubi malfa ka pili zupil' ʒee o nyaaga sa niriba pam m-beni ka ye liiga piɛla ka polinsi bee sooja gba za o nyaaga

Yilini n nyɛli du kpila kpila ka bɛ mɛ ka bɛ ʒi bɛ yiŋa maa dundoŋni ninvuɣu sheba za zuɣusaa ka biibila gba zaya ka wuɣi o napoŋ yini.

Paaki ni n nyɛli niriba pam n bɛni bi laɣim n za n zaya shɛba piɛ laayi nima ka shɛba pɔbi bi noli shɛba zaŋ zipili sabila n pili bi zuɣiri ka shɛba zaŋ kapu nim n pili bi zuɣiri bi shɛba zaŋ bini n su bi pakɛɛti nim ni.

Bia n-ʒiya o gbaŋ nyɛla gbaŋ' piɛlli ka o mali zabiri o maanila binshɛɣu ka di pa teebuli zuɣu o nyaaga sa baaji n-yiliya.

niriba pam n nyɛba bɛ wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa ka ninvuɣu shɛba kpa ninkparti bɛ zaa mali suhupiɛlli ka shɛba ye liiga piɛla ka shɛba ye liiga sabla.

teebuli n ʒɛya teebuli maa zuɣusaa kɔliba tamya ka fulaawaasi gba tam di zuɣusaa teebuli maa duu puuni ka di bɛ kuɣusi n ʒɛ n baɣa teebuli maa

Ashiptini n nyɛli paɣaba be ashipti maa puuni sheba nyɛ neesi nima neesi yino ye niɛn'piɛla noli ka paɣa so yiɣisi ʒi o goro zuɣu ka zaŋ chinchin piɛlli m pobi o maŋa.

Nirina pam n biɛni ninvuɣuso wuɣi o napoŋ zuɣusaa ka bɛ gbibi taba nuhini ka wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa bɛ nyaanga niriba gba biɛni bɛ gba gbibi taba ka wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa.

Ninvuɣuso ba wahu o zaŋ binyahari pam n ka n vili o nyingoli wahu maa tooni binyahari be o zuɣu maani ninvuɣuso to takawiya n doli ninvuɣuso ŋun ba wahu maa.

Kom n doya ŋɔ doo n yaɣiri dari kom maa puuni yili za doo maa yɛanga doo maa yɛanga gba so gba zaya ka so jinjɛm sabinli yili maa nyɛla yili kurili .

Kom n doya ka niriba kpembe dipuuni bɛ gbibi binyahiri bɛ nuuni ninvuɣu so gbibi tahali o nuuni ka gbibi gaɣa'piɛlli o nuuni so gba gbibi gaɣa'dozim o nuuni.

niriba pam n-nyɛ ba niriba shɛba ʒela tooni ka shɛba ʒe nyaaga na ban ʒi tooni maa bi galisi ka teebuli za ban ʒi tooni maa tooni ban ʒi nyaaga maa na shɛba za zuɣusaa ka shɛba mi ʒi kuɣisi zuɣu.

doo n-ʒiya ka zaŋ binyɛhiri tam o napɔŋ zuɣu o nyaaga sa teebuli n-zaya teebuli maa zuɣusaa nema n-tamya ka di tiŋa kpalaŋa zaya ka tahali gba zaya doo maa tooni kuɣu n-zaya kuɣu maa zuɣu ka binyɛhiri tam ya.

Duu ka bɛ mɛra bɛ laɣasi tankpaɣu n soŋ niriba ayi n zaya maa fiibaro be dipuuni ka soobuya pa tankpaɣu maa zuɣusaa bɛ mɛ duu maa ka di du zuɣusaa ka dariga tiliga.

Niriba ayi n duntamya bini zuɣusaa niriba pam gba be niriba ayi ŋɔ nyaanga sa niriba ayi ŋɔ puuni ninvuɣu yino mali teenko'piɛla zab'piɛlla ninvuɣu yino maa ka zab'piɛlla amaa o kpa ninkpara.

Loori kurili n zaya loori kurili maa zuɣusaa bia tamya bia maa bi ye liiga ka so jinjiɛm sabinli loori maa bela kom puuni loori maa nyaanga chemsi ka bɛ zaŋ gaadi tia gba za bia maa nyaaga sa.

Ninvuɣu shɛba zi loori zuɣu saa ka gbubi binshaɣu ka di mali anfooni shɛba za tiŋa ninvuɣi yino pili la polinsi zupiligu laasabu ka zaŋ o nuu niŋ o noli ni.

niriba pam n-nyɛ ba ninvuɣ' yino pini la kolikoli ka ye liiga sabinli yino gba kpala ninkpara ka ga wɔchi ŋun bala maa wuɣi o nuhi zuɣusaa.

Paɣa m-bala o mindila duu tiŋa duu puuni n-nyɛ li ka teebuli zaya teebuli maa zuɣusaa koliba tamya ka foon gba paya buku gba pa mi kuɣu za teebuli maa lɔŋni.

ninvuɣ' so m-be duu o yela liiga ʒee ka gbubi gaɣ' bila o nuu ni ninvuɣ' so gba sɔ jinjam ʒee o koondi mi ka polinsi doli taba n-chana ka ye liiga sabila.